Man aye cal pa angat acel ma ocung acunga inget pii nam ma ki inget pii nam tung kucel aye got ma tino tino

Man aye cal pa loco mo ma tye ka boko tong gweno i pii malyet i wi godi man.

Man tye lacat wil lacat mutweyo jamine i wi lela

man aye cal pa rangu ma nyo moo kic ma ki onyo aonya ka matar i wi kabedo man

Man aye tye cal pa jo adeki ma angat acel ti kacero yeya ka latin acel obedo idyere ka ka angec tye ngat ma tye ka mako rec ki goli

Magi aye cal pa lutuk odilo ma gin gitye ka tuko raugby i dye bar man ka jo adek ni gitye ma gupoto apota piny.